Iddoo kanattis kan argamuu daa'ima hojiirra jiruufi dubartii kiiloorra baatee of safaruudhaaf jettu kan agarsiisu jechuudha. kun kan agarsiisu hojiin xiqqeennummaa hin qabu jechuusaa yookiin tuffii hin qabu kan jedhu agarsiisuu barbaadeeti.

Kan as irratti argamu kun meeshaa yaalaa akkasumas kan dubartoonni yeroo ulfa godhatan ittiin ilaalamanii dha. Meeshaan kun dubartoonni ulfa qabaachuu fi qabaachuu dhabuu isaanii guyyaan, ji'aan kan adda baasee mul'isuu dha.

Iddoo kanatti kan argamu immoo , beeksisa jechuudhaa. Beeksisni kunis kan inni beeksisaa jiru waa'ee gabaadha jechuudhaa. Iddoo gabaan tokko itti gurguramuu danda'u , waanti garaagaraa itti gurguramuu danda'u kan nutti agarsiisaa jiru jechuudha.

Inni asirratti argamu kunii bineensa bosonaati. Bineensi bosonaa kunii maqaansaa gadamsa yookaan kuruphee jedhama. Inni kunii yeroo baay'ee adamsanii nyaatuu fi nyaata namaatiifis kan oolu akkasumas laga yookaan bosonatti galee kan jiraatu jechuudha.

Jiru Kun immoo, Qananiisaa Baqqalee jedhamaa. Innis atileetii itiyoophiyaa, itoophiyaa bakka bu'ee fiiguudhaan nama beekamuu. Atileetiin Qananiisaa Baqqalee, itoophiyaa qofaaf osoo hin taanee, gaafa Afrikaa fi Afrikaadhaa maqaa kan waamsise jechuudhaa . Atileetii nama jaallatamaa, nama guddaadha.

Fakkiin armaan olitti agarru kun kuduraaleef muduraalee keessaa tokko kan ta'e appiliidha. Appiliin yeroo baay'ee nyaatota kuduraaleef fuduraalee keessaa filataman keessaa isa tokkodha. Appiliin gatiinsaa qaalii kan ta'ee fi nyaata irrattiif baay'ee fudhatama kan ta'edhaa.

Asirratti immoo suuraan nuti arginu kun, suuraa artistootaa yookiin namoota sirba sirbaa jiran. Namoottan sirba sirbaa jiran kunis uffata aadaa godhachuudhaan akkaataa aadaa isaaniif ta'utti sirba aadaa isaanii kan sirbaa jiran kan nutti agarsiisu jechuu dha. Innis shamarreen uffata aadaadhaan faayamtee fi dhiirottan uffata aadaadhaan faayame rifeensa isaa filatee sirbaa jiru kan nutti agarsiisuu dha

Inni suuraa irratti argamu kun mana amanta a Tewahidoo Ortodoksiidha. Inni kun ammo iddo waaqeffannaa; iddo uummanni itti ba'ee waaqa isaa itti kadhatu; iddo itti waaqayyo itti waammatamu; iddo waaqeffannaa yookaan mana waaqeffanna jedhamuun kan beekamu. Naannawaa isaa kana ammoo mukoota magariisaafi bareedaa ta'aniin kan marfame yookaan uwwifamedha.

Asitti immoo kan nutti agarsiisu iddoon kun magaalaa Finfinnee keessa dha jechuudha. Iddoo kanatti immoo yeroo bu'uuraaleen misoomaa as keessatti guddina magaalaatiif kan ta'an kan hojjetaman magaalaa akkaataa bareedina garaagaraatti kan faayanii jiran kan nutti agarsiisu jechuudha. Iddoo kanatti immoo iddoo bashannanaaaf namaaf ta'u kan hojjetamee dha.

Iddoo kanatti kan arginummoo meetii mormaadha. Meetii mormaa kanarra kan jirummoo maqaa "OROMO " jedhamu yookaan jecha "OROMO " jedhutu asirra jira. Isaa inni kun immoo kan inni ibsu Oromummaa ibsa jechuudha. Yeroo baay'ee ijoollee Oromoo ta'aniif dargaggoo qeerroof qarree oromootu kana godhata .

Iddoon kunimmoo mana meeshaalee gurgurtaa elektirooniksii kan ta'e; mana gurgurtaa kompiitaraa, laptoppii, bilbilaa fi kan kana fakkaatan iddootti gurguramanidha. Akkasumas iddoo kanatti dhiirri tokko bitaa jira jechuudha. Meeshaa kana kan bituun kan agarsiifamu jechuudha.

Iddoo kanatti kan argamu immoo, konkolaataa fi namoota balfa yookaan waanta balfi tokko qabuun funaananii , konkolaataan dhaqan kan agarsiisu jechuudha. Hojii kanaan namoota jiran kan nutti agarsiisan jechuudha. Innis qulqulliina magaalaatii fi nannawaatiif kan oolu.

Inni asirratti argamu kun iddoo dhaaba biqiltuu yookaan oomisha biqiltuu jedhamuun iddoo beekamudha. Iddoo kanatti biqiltuuwwan garagaraa iddootti oomishamanii fi iddoo biqiltuun itti biqiludha. Yeroonsaas yeroo gannaa yeroo margi biqilee biqiltuun ba'ee mul'atudha.

Iddoo kun ammoo daree barnootaadha jechuudha. Daree barnootaa kana keessatti ammoo, yeroo barsiistuun barsiisaa jirtuu fi barattoonni ammoo, yeroosaan barachaa jiran, Akkasumas yeroo gaaffiin barattootaa yeroonni deebi'aa jiru kan nutti agarsiisa jechuudha.

Iddoo kanatti kan argamummoo yeroo muummeen ministeera Itiyoophiyaa Abiy Ahmedii fi muummee ministeera Itiyoophiyaa duraanii Hayilemaariyam Dessaalenyi yeroo isaan sirna aangoo wal harkaa fuudhinsaa yeroo isaan geggeessaa jiran kan harkaa agarsiisu jechuudha.

Waanti asirratti argamu immoo Meeshaalee barreeffamaa jedhama. Meeshaaleen barreeffamaa kunis maqaan isaa kubbee jedhama. Kubbee ittiin barreessuudhaa fi boca garaagaraa ittiin kaasuudhaaf kan fayyaduudhaa jechuudha.

Kana asirratti argamu kunimmo Biraanuu Naggaa jedhama. innis ministeera barnoota kan ta'e jechuudha. airrattimmo yeroo inni ,deebii qormaata kutaa 12 , yeroo inni miidia'aadhaf yeroonni gabaasa jiru, kan nutti agarsiisuu jechuudha.

Iddoo kanatti kan argamu immoo, manguddoo taa'aani barnoota baraacha jiraanii fi akkasumas, nama fulduraa isaani dhabbate isaan barsiisa jiruu fi akkasumas, waa'ee wanta sana manguddoo qaqqabachaa jirtu, barnoota ga'eesoota kan barataa jiran iddoo kanatti argina. akkasumas, daa'imanille gidduu kana keessa jirti.

Suuraa kanarraa kan agarruu nama farda yaabbatee fi farda argaa jirra. Egaa Fardi aadaa Oromoo keessaa isa hangafadha. Akkuma kana fardi kun koorichaasaatiin faayamee kan jiru yemmuu ta'u kanarraasi dargaggeessi tokko yaabee ulee qabatee kan jiruufi kan deeemaa jiru kan agarsiisudha jechuudha.

Asirratti kan argamummoo uummata Oromoo fardasaa yaabbatee, fardasaa bareechee, Oromoon fardaan garmaama akkuma jedhamu meeshaa fardaa guutummaatti naqee fardaan kan garmaamaa jirudha. Aadaasaa keessatti Oromoon fardaan garmaama, fardaan lola, fardaan deema, fardaan iddoo garaansaa yaade kan deemu jechuudha.

Asirratti kan argamu kun immoo Dubartoota Meeshaalee Muuziqaa qabachuudhaan sirbaa yookaan faarfannaa faarfachaa jiran kan agarsiisu jechuudha. Isaanis Dubartoota Mana Amantaa Tawaahidoodha yookaan Tawaahidoo Ortodooksii kan keessa tajaajilan jechuudha. Meeshaa ribuu faarfannaa isaaniitiin kan faarfachaa jiran jechuudha.

Iddoo kanatti kan argamummoo saamunaadha. saamunaan kun ,saamunaa fuulaadha jechuudha. saamuuna fuulaa bareedaa, qaama namaa kan bareechu, kan lallaaffisu, qaama namaatti kan tolu yeroo dhiqatanidha. qaama namaaf kan tolu jechuudha.

Kun, kan baafame jiru madaba kuduraa jedhama. Iddoo kanarratti kan dhaabame jiru qullubbii adii yoo ta'u, innis yeroosatti kan biqiluufi kan ga'udha. Qullubbiin adiin jireenya nama keessatti dhukkuboota baay'ee ittisuudhaf kan fayyaduufi ykn kan ooluudha.

Suuraa kana irratti immoo kan arginu, dubartii tokkoo fi dubartii waraqaa harkaa qabduu fi boqqoolloo argina jechuudha. Boqqoolloon kunis isa tolee bareede jechuudha. Yeroon isaas ganna waan ta'eefi yeroo gannaa kana keessatti qilleensa gaarii kan qabu, qilleensi gaariin isarraa kan calaqqisiisu fi akkasumas boqqoollon wanta isaaf barbaachisu kana guutummaa isaa argatee kan guddachaa jiru akka ta'e kan agarsiisu jechuudha. Dubartittiin kunis itti gammaddeeti jechuudha.

Asitti ammoo kan arginu maashina midhaan haamu jechuudha. Maashiniin kun midhaan haama. Haamee ka'ee galchaa jira jechuudha. Midhaan qulqulluu yookaan firii isaa kan ta'e kan inni galchaa jiru jechuudha iddo biraatti kan naqaa jiru kan agarsiisu jechuudha.

Iddoo kanarratti kan argamummoo kuduraafi fuduraadha. Iddoon isaammoo gabaa keessadha. Gabaa kana keessatti iddoo kuduraalee fi fuduraaleen garagaraa itti gurguraman iddoo itti bitaman iddoo garagaraadha.

Iddoo kanatti kun kan agarsiisuu, mana jireenyaadha jechuudha. Mana jireenyaa kana keessattimmoo yeroo dubartiin tokko fooddaadhan mormashee gadi baaftee waa ilaaltu kan daawwattu kan nutti agarsiisu jechuudhaa. Iddoon isheen jirtu kunis mana keessa manaadha jechuudha. Manichimmoo mana jireenyaadha.

Suuraan asirratti argamu kunimmo, suuraa bishaanii fi Arbaadha jechuudha. Arbi akkuma bineensota kaanii, bineensota bosona keessa bineensa hangafa jedhamee kan beekamu yoo ta'u, arbi kunis bishaan dhugee akkuma namaa dhiqatee kan jiraatu jechuudha. Akkasuma asirratti kan argamu immoo, arbi..

Inni asirratti argamu kunimmoo suuraa namaa waa tokko gaddee dhiifama gaafachaa jiru gad jedhee jilba isaatiin gad bu'ee yookaan daa'imee dhiifama naaf godhi, dhiifama naaf godhaa nama jedhu kan agarsiisaa jiru jechuudha suuraan asirra jiru kun kana mul'isa jechuudha.

Iddoo kanarratti kan arginu uummatadha jechuudha. Uummataa fi bakka bu'oota uummattootaa, akkasumas aanga'oota biyyoota garaa garaa iddoo kanatti kan arginu jechuudha. Isaanis oduu sa'aatii lamaa irratti kan dhiyaachaa jiraniifi oduurratti waa'een isaanii kan dubbatamaa jiru yookiin kan darbaa jiru jechuudha

Asirratti kan argamu immoo dubartii faaya fuulaa yookaan fuula kan bareechifachaa jirtuu fi akkasumas dibata garaagaraan fuulli namaa akkaataa inni itti bareeduu danda'utti kan gochaa jirtu jechuudha.

Kunimmoo kan agarsiisuu jaarsa waa bitaa jiru, iddoonsaa gabaa keessadha yookaan machara keessadha. Iddoo kanattimmoo jaarsi waa bitaa jiraa, gurbaan immoo wanta jaarsatti gurgure kana galmeeffachaa jira jechuudha; akka booddeef irraa hin bannetti jechuudha.

Inni asirratti argamu kun immoo meeshaa maxxansaa dha. Meeshaan maxxansaa kun barreeffamoota garaagaraa kan of keessaa baasuudhaan, gara luukiitti jijiiruudhaan, kan barreeffama akka qabatamaatti yookaan bifa jajjaboodhaan qabatamuu karaa danda'uun kan baasu jechuudha. Meeshaa maxxansaati

Inni asirratti argamu kun kitaabadha. Kitaabni kun maqaansaa "Dhikkifannaa" jedhama. Dhikkifannaan kaninni ofkeessatti qabatu kuusaa walalooti jechuudha. Walaloodhan kan kuufameefi akkasumas walaloo baay'ee kan of keessaa qabudha. Dhikkifannaa jechuun kan inni irraa mogga'e wantoota gara garaa ta'uu danda'a.

Suuraa armaan gadii kanarratti kan argamuu akkaafaa jedhama. Akkaafaani kun gosa garaa garaadhaan jira. Halluuwwan gara garaa itti dibamanii jiruu. Halluuwwan kunis diimaa, magariisaa fi akkasumas cuquliisa kan inni agarsiisu jechuudha. Akkaafaan kunis hojii garaa garaatiif kan oolu jechuudha.

Inni asirratti mul'atu kun loogoodha. Loogoon kunimmoo kan agarsiisu loogoo mana maree daldalaa fi waldaalee seektara oromiyaati kan agarsiisu jechuudha. Inni keessatti argamummoo odaadha. Odaan immoo kan agarsiisu oromiyaadha. Odaan mallattoo nageenyaadha. Odaan mallattoo tokkummaa fi mallattoo walabummaadha jechuudha.

Kunimmoo kan inni agarsiisu waajjira yookaan mana hojiidha. Mana hojii kana keessatti miinjaloota garaagaraa fi teessumoota akkasumas meeshaalee elektirooniksii kanneen akka kompiitaraa yookaan laappitooppiin as keessa kan jiru jechuudha. Isaan kun hundinuu faayaa mana kana keessaatiif akkasumas waajirri akkamitti akka bareechifamuu qabu kan nutti agarsiisu jechuudha. Akkaataan inni itti hojjatame immoo fannoo kan fakkaatuun bifa kanaan hojjatameera.

Iddoo kanarratti kan argamummoo; muummicha ministeera itoopiyaa Dr. Abiyyi Ahmediifi muummee ministeera Yookaan perisidaantii Eertiriyaa Isaayyaas Afawarqi yeroo isaan sirna alaabaa wal harkaa fuudhinsa yeroosaan gaggeessan iddoo kanatti kan mul'atu jechuudha.

Asirratti kan arginummoo dhugaatiidha. Dhugaatiin kunis dhugaatii alkoolii biiraa jedhamudhaan kan beekamu jechuudha. Inni inni keessatti bu'ee jiru kuni burcuqqoo jedhama. Burcuqqoo kanatti buufachuudhaan yeroo baay'ee namoonni gurguddaan kan dhugan jechaadha.

Iddoo kanarratti kan arginuu suuraa looniidha. Loon kunis kan isaan itti jiran marga nyaachaa jiru. Marga nyaachaa jiru; marga furdisa looniitiif ta'u laatamee iddoo loon itti furdisan jechuudha.

Asirratti kan argamummoo dubartoota lamadha. Dubartoonni lamaan kun rifeensa isaaniidhaafi akkasumas uffata isaaniidhaan faayamanii ,rifeensa akkanatti hojjetamuu qabu jechuudhaan, rifeensa kana akkaataa kanatti hojjetamuu akka qabu kan beeksisaa jiran jechuudha. Shamarreen kun rifeensa kana akka kanatti hojjetachuu isaaniitti baay'ee gammadoo kan ta’aniidha.

Asitti kan argamummoo, yeroo dargaggoof shamarran walitti dhufanii, sirba isaanii sirbanii, taphatanii yeroo isaan itti dhiichisanii, wayyaa aadaa fi waan naannoo ofii yeroo isaan ibsan iddoo kanarratti kan argamu jechuudha. Aadaa isaaniif aadaan ofii sabboonumaa ofiitii.

Inni asitti argamu kuni meeshaa manaadha. Innis minjalaafi teessoo kan irra ta'an akkasumas abaaboo bareedaa mana keessa jiru, akkasumas meeshaalee manaa kan iddoo qabatanii jiran jechuudha. Isaan kun kan fayyadaniif faaya mana keessaa bareechuudhafi bareedina mana keesaatif oolu.

Asirratti kan argamu immoo, Saatii manaadha. Saatiin manaa yeroo baayyee keenyaa irratti kan godhamu jechuudha. Saatiin Kun yeroo baayyee iddoo hojii fi manneen amantaa keessatti kan godhamu akkasumas mana dhuunfaa keessatti kan godhamu jechuudha.

Iddoo kanarratti kan argamummoo nama gaggeessaa gaarii ture jechuudha. Nama gaggeessaa gaarii yeroo duraadhaaf ture, suuraan isaa akka beekamuuf kan asirra godhame, nama bareedaa uummata isaadhaaf yaadu ,nama uummata isaadhaaf dhama'u ,sammuu uummataa yaada uummataa nama beeku, ilaalchisaa ilaalcha uummataa nama ta'e jechuudha.

Inni asirratti argamu kun Gundoo jedhamaa. Gundoon kan hojjatamu baala meexxiirraa yeroo ta'u, innis namoota ogummaa qabaniin kan inni hojjatamuu fi faaya mana keessaatiif kan oolu jechuudha.

Iddoo kanatti kana argamu herregduu jedhama. Herregduun kunis herregoota garaagaraa itti dabaluudhaan, itti naquudhaan herregoota garaagaraa kan sammuu namaatiin madaalamuu yookiin yaadamuu hin dandeenye yeroo gabaabaa keessatti bifa salphaadhaan kan nuuf fiduu danda'u herregduu jedhamuun kan beekamu jechuudha.

Inni suuraa irratti argamu kun mana kitaabaa yookaan kuusaa kitaabaa jedhamuudhaan kan beekamudha. Manni kitaabaa iddoo kitaaboleen baay'een itti argamanii fi itti dubbifaman akkasumas kitaaboleen barbaadan barbaadaman kamiyyuu haala kamiin as keessatti kan argamaniifi namootaan beekumsa gahaa iddoo irraaa argachuu danda'an mana kitaabaa jedhama.

Asitti namni argamtu Kun dubartiidha. Dubartiin kun nama guddaadha jechuudha. Dubartiin kun yeroo ishee keessatti gaggeessaa gaarii taatee nama hawaasa ishee tajaajilaa turtedha jechuudha. Hawaasa ishee seeraan gaggeessuudhaan nama seenaa keessatti beekkamtudha.

Iddoo kanatti kan arganu immoo, kitaabadha. Kitaaba kana irraa kan jiru dubartiidha. Dubartiin Kun immoo gaazixeesituu turte jechuudha. Kan inni barraa'eefi dubartiin Kun dubartii kaayyoo ofiitiif wareegamte kan ibsu jechuudha. Kaayyoo ofiitiifii wareegamuu kitaaba jedhu jechuudha. Kan hiikameen nama Mangistuu Waaqumaan jedhamuutiin kan hiikame jechuudha kitaabni kun.

Inni asitti argamu kunii paappayyaa jedhama. Paappayyaan kuduraalee fi muduraalee nyaattaman keessaa isa tokko yeroo ta'u paappayyaanis innis akkaataa tooraatiin kan dhaabamuu fi inni amma asirratti argamu kun immoo bifa kalaastera ta'een kan hojjetameeru jechuudha.

Inni asitti argamu kun immoo meeshaa manaati. Meeshaalee manaa keessaatii 'raadiyoo' jedhamuun kan beekamu jechuudha. Akkasumas, as keessatti sagaleewwan garaa garaa itti godhuudhaan kan sagalee nama dhageessistu, sagalee guddistuus ofirraa kan qabu, 'raadiyoo' jedhamuudhaan kan beekamuudha.

Suuraan as irratti argamuu kun immoo, suuraa namoota fiigaa jiraan jechuudha. Namooni kunis ufaata Itoophiyaa agarsisuu yookaan Alabaa Itoophiyaa qabu uffachuudhaan kan isaan fiigaa jiraan jechuudha. Fiigichii kunis fiigiicha guddaa Itoophiyaa jedhamuudhaan kan beekamudha. Waggaatti yeroo tokko kan geggeefaamuudha.

Asirratti kan argamu immoo dibata jechuudha. Dibata kan fuula namaa yookiin qaama namaa kan bareechu jechuudha. Innis rifeensaaf ta'uu danda'a fuulatti dibachuudhaa fi akkasumas qaama namaa lallaaffisuudhaaf kan inni oolu jechuudha.

Kan asirratti argamu kuni nyaata bareedaa maqaansaa maxinoo jedhama. Maxinoon kan irraa hojjetamu daakuu boqqolloo, qamadii akkasumas hanqaaquu iddoo tokkoo walitti deebi'uudhaan kan hojjetamudha. Maxinoon yeroo nyaattamu dhamdhama bareedaa kan qabuu fi qaama namaa ijaaruu keessatti ga'ee guddaa kan qabudha.

Iddoo kanatti kan argamummoo abaaboo, bareedaa mana keessa isa jiru akkasumas, meeshaalee hojii harkaatiin kan hojjataman akkasumas isaan mana keessaa Televizyinii ilaaluudhaaf kana oolan meeshaaleen akkasii mana kana keessa jiruu. akkasumas manni kun meeshaalee akkasiitiin faayyameen kan nutti agarsiisaa jirudha.

Iddoo kanatti, kan arginummo kun, gabaadha. Gabaan kun, gabaa ataakiltiidha. kan arginummo dubartootaafi ataakiltii garagaraadha. dubartiin kuni, atakiltii madaaba isaatiin yookiin, akkanni ta'utti gocha jirti. yookaan baasa jirti jechudha.

Asirratti kan arginu ammoo dubartii uffata bareedaa godhattee jirtudha. Dubartiin kun uffanni haaraa waan ta'eef uffata kana kan beeksisaa jirtu jechuudha. Uffatichi haaraa akka ta'e, akka midhaguufi namarraa akka inni bareedu ummatatti kan agarsiisa jirtu yookaan mul'isaa jirtu jechuudha.

Iddoo kanatti ammoo kan arginu fiinyaadha. Fiinyaan kunis kan inni fayyaduuf yeroo gammachuu gammachuu keenya itti ibsachuudhaafi. Fiinyaan kunis kan inni hojjetameef iddoo kanatti guyyaa dhaloota waggaa tokkoffaa kabajuudhaafi. Innis kan inni kabajamuuf daa'imaaf jechuudha.

Asirratti kan argamu immoo simbira dha. Simbirri kun simbira mana galuufi ala galu jechuudha. Simbirri kun simbirroota kaan irraa garaagarummaa qaba. Garaagarumaan isaa simbirri kun akkuma lubbu-qabeeyyii biraa mana galuu danda'a jechuudha. Akkasumas manas, alas simbira galuu dha.

Iddoo kanarratti kophee bareedduu kan dubartoota yookaan shamarranii uffachuudhaaf ishee baay'ee miidhagduu, miila namaarraa ishee baay'ee deemtuu, uffatanii kan ittin qaanofnee, kophee bareedduu kan dubartootaa argina. Innis dubartootaaf kamiif?

Suuraa armaan olii irraa kan nuti agarru baattuu 'dookimantii' fi suuraalee garaa garaa akkuma kana illee, 'dookimantii' yaadannoo qabanii fi akka namni hin daganneef walitti qabee kan kaa'u kan agarru. Innis, baattuun 'dookimantii' kun 64GB akka ta'e nutti agarsiisa jechuudha.

Iddoo kanarratti kan argamu kophee bareedaa godhachuudhaaf kan tolu kan namatti bareedu ija namaas kan hawwatu kophee abbootii yookaan kophee manguddoo jedhama. Maqaan isaas kan inni itti mogga'eef kopheen kun yeroo baay'ee namoota gurguddoon waan godhataniif kophee manguddoo jedhamuun kan beekamu kophee bareedaa uffannaadhaaf toludha.

Asirratti kan argamu kunimmoo waan daa'imman ittiin taphattu yookaan immoo kolfitee ittiin bashannantu, meeshaa daa'imman kolfisiisu yookaan taphachiisu, waan daa'imman jaallattu kennaa akkasumas namootni kennaa godhanii yeroo kennanu, keessattuu dubartootaaf kan barbaachisu kan jaallattu jechuudha.

Iddoo kanatti kan argamu immoo bunadha buna bu'aa jirudha. Bunni kun danfee bu'aa jiru jechuudha siinii keessatti akkuma arginu halluun isaas baay'ee bareedaadha jechuudha. Jalaan immoo qabata bunaa yookaan siinii kan qabu yoo ta'u, gara itti aanuun immoo iddoo ixaanni itti aarfamu kan qabu jechuudha.

Inni kunimmoo meeshaalee mana keessaa akkasumas ijaarsa gara garaadhaaf kan oolan, maqaan isaa 'Akkaafaa' jedhamuudhaan kan beekamu jechuudha. Akkaafaani Akkaafaanii hojii gara garaadhaaf kan oolu yoo ta'u, Akkaafaan yeroo ijaarsa manaa keessatti biyyoo haruudhaaf akkasumas lolaa tokko dabarsuudhaaf Akkaafaan faayidaa baay'ee qaba.

Fakiin armaan oliitti arginu kun suuraa gundoo jedhamuun kan beekkamu yommuu ta'u yeroo baay'ee Itoophiyaa Oromiyaa keessatti kan hojjetamudha. Irra caala ogummaa kana kan hojjetu shamarranidha. Shamarran yeroo baay'ee kana hojjechuudhaan kan beekaman yemmuu ta'u Kunis maqaan isaa gundoodha.

Iddoon kun kan inni agarsiisu, mana barnootaa dha jechuu dha. Mana barnootaa kana keessatti kan nuti agarru immoo teessoo fi minjaala jechuudha. Teessoon kan barattoonni irra taa'anii baratan yommuu ta'u, minjaalli immoo iddoo isaan waraqaa isaanii irra kaa'anii irratti barreeffatan jechuudha.

Loogoodha kan asirratti argamu kun. Loogoon kun immoo kan inni agarsiisu loogoo taphattoota kubbaa miilaa magaalaa Gondar bakka bu'ee agarsiisa jechuudha.

Inni asirratti argamu kun kitaabadha. Kitaaba "Miila kaayyoo" jedhama. Kan inni barreeffame barreessaa yookiin walaleessaa Lataa Qana'ii Aagaatiin barreeffamee Finfinnee 2018 kan eebbifame yookiin maxxanfameedha.

Suuraan kanarratti kan argamu immoo qamadiidha. Qamadiin midhaan bareedaa oomisha jedhamuun beekamuu fi tajaajila garaagaraadhaaf kan oolu akkasumas qamadiin kun yeroonsaa gahee haamamuudhaaf yeroonsaa kan gahe firiinsaa biqilee firii kennee nyaatamuudhaaf kan inni gahe jechuudha.

Iddo kanatti kan arginu dachee magariisadha. Yeroon isaa kunis yeroo gannaadha. Margi isaa lalisee, wal qixxaatee, ijaan ilaaluudhaaf ija namaatti akka hawwatu kan ta'edha jechuudha.

Suuraa armaan oliirraa kan nuti arginuu, oomisha qamadiileeti qamadiin kunisikaa yeroo baayyee gannaaf bona otoo hin jedhiin Oromiyaa keessatti baayyinan kan oomishamaa jiranidhaa. Egaa irra caalaattikaa qamadiin kunii oromiyaalee keessaa godinaalee garagaraa keessatti oomishamaa kan jirudhaa innisi nyaata gosa gararaaf kan ooludha.

Suuraa kanarratti kan argamu dubartii sagalee guddiftuu qabattee gammachuu keessa ishee yookaan wanta isheetti dhagahame tokko yeroo isheen ibsattu asirratti argina jechuudha. Dubartiin kun akkuma fuula isheerraa hubannu, gammachuu qabdi. Gammachuudhaan waan guutamteef sagalee guddiftuu fayyadamtee gammachuu ishee ibsachaa jirti jechuudha.

Asirratti kan argamu immoo kun, dukkaana qorichaati. Iddoo qorichoonni baayyeen itti bitaman yookiin kan gurguramanii fi itti argaman jechuudha. As keessa kan dhaabatee jiru Kun nama ogeessa qorichaa jedhamuudhaan kan beekamu, ogummaa isaadhaan nama baratee bahe, ogummaa isaadhaan hawaasa isaa kan tajaajiludha.

Suuraa kanarrattimmoo kan nuti arginu gurbaa bareedaa uffata aadaa isaa uffatee jiru akkasumas sa'aatii kan harkarraa qabu dubbachuudhaaf afaansaa kan seeqaa jiru jechuudha.

As gubbaatti immoo kan argamu pirezedaantii oromiyaa kanaan duraa kan ture obbo Alamaayyoo Atoomsaati. Alamaayyoon Atoomsaa akkuma beekamu nama seenaa oromoo keessatti seenaa baay'ee hojjatedha.

As irratti kan arginu mana bunaa dha. Mana bunaa kana keessa iddoo siniin bunaa irra teessu, akkasumas ixaana aarfamu, akkasumas, mandajaa fi moqorqoriyaa, jabanaa bunaa, moonyee fi wantoota garaa garaa kan buna danfisuuf oolanii fi meeshaaleen bunaa itti qopha'an jechuu dha.

Asirratti kan argamu Kun immoo, ´meedoo´ jedhamuudhaan kan beekamu yoo ta'u, meedoon Kunis, isa rifeensa namaa filuudhaa fi filee walqixxeessuudhaaf, akkaataa rifeensi namaa itti bareedutti bareechanii ittiin bareechisiifachuudhaafii kan fayyadu jechuudha meedichi.

Kun immoo dubartii uffata aadaan faayyamtee fi meeshaa muuziqaa of bira keessee kan jirtu kan nutti agarsiisu jechuu dha. Meeshaan muuziqaa Kunis akkaatuma isheen itti uffattee jirtuu fi uffatta ishee ittiin agarsiisuu fi sirbaaf nama qophaa'ee jiruu kan agarsiisuu dha.

Iddoo kanarratti kan argamummoo nama rifeensa sirreessaa jiru jechuudha. Hojiidha hojii hojjachaa jira inni tokko taa'ee jira. Inni tokkommoo hojii hojjachaa jira yookaan rifeensa sirreessaa jira. Iddoon isaa mana rifeensaati jechuudha. Rifeensa hojjachuun hojii ogummaati.

Suuraa kana irratti kan argamuu, waraanadha. Waraana maqaan isaa maal jedhama, raayyaa ittisa biyyaa warra jedhaman, warra daangaa biyyaa eegsisan, lolanii warra lolchiisanii fi daangaa biyya isaanii of falmataniidha. Akkasumas makiinaan kunis makiinaa isaanii, Armaa isaanii kan qabudha jechuudha

Inni suuraa irratti argamu kun atileetii jedhama. Atileetiin kun atileetii Fayyisaa Leellisaa jedhamuudhaan kan beekamu yoo ta'u, atileetii Itoophiyaadhaaf fiiguudhaan akkasumas wanta yaada isaatiif faallaa ta'emmoo yeroo inni mormu waa mormaa jiraachuusaa nutti agarsiisu jechuudha.

Asirratti immoo kan argamu konkolaataa fe'umsaadha. Konkolaataan fe'umsaa kun konkolaataa namoota garaagaraa fe'ee kan deemu jechuudha. Akkasumas baasiidhaan imala namootaa kan imalchiisu jechuudha. Akkasumas konkolaataa karaa fagoo deemu kan nutti agarsiisudha jechuudha.